E no get anything wey dey vex person pass be say mek him Sabi de tin wey you wan do make him get am for mind but after de day don go don waka him own you go com lie down dey tink say ah I no do dis tin wey I say I wan do oo hm na why planning be dey very very very important oya carry yourself com sidown make I tell you how you fit plan your day wey you say you no fit forget anytin wey dey important wey you suppose do first tin wey you wan do you go carry biro carry paper sidown you go use your brain tink travel sabi all de tins wey you say you wan do after you don do dat one you go com dey write am say hmm I wan do dis one today I wan do dat one today I wan do dis one today after you don write everytin finish you go come still sit down tink say okay out of all dis tins wey I don write so wich one be say if I no do am today e go too late oo hmm after you don tink am you go com arrange am de one wey dey importanttata you go put am for front de one wey be say e dey importantta you go put am for second de one wey be say e dey important you go put am for third you know you go just arrange am wey be say as you dey do am after you don write am finish as e dey waka your day dey go about your everyday waka waka you go com remember say eh I wan do dis one oo you go do am after you don do am you go carry dat your biro tick am like dis say hmm I don do am as you dey go again you to tick am again say hmm I don do am but you know say e get as time dey be sometime you no fit finish everytin for dat same day e no too bad mek you no beat yourself oo hmm anoda day dey so na so as dat next day dey com de one wey be say you no do de other day you go com put am for front becos if you push am push am e fit dey too late na so oo my brother’s an sisters na so e suppose plan your day because if you no plan you day hmmm your day go plan you oo